Entamu yali ku kyoto era nga nku ntini ezaali ziri mu kyoto. Wabula ng'entamu yasaanikiddwako ntamu ginne waayo wabula ng'omukka ogufubutukamu mungi nnyo.

Waaliwo omwami eyali afunyizzafunyizza engalo ze ng'era azigasse naye nga mu maaso ge waliwo ekyuma kye bakozesa okutunga engoye era ng'agezaako okutuggatugga akaguwa.

Abaana baali bangi okkamala era baali babaleetedde payipu efukirira amazzi wabula nga buli omu ayagala ggezaako kunaaba mu ngalo, wabula ng'abamu tebasobola kutuuka waali mazzi.

Obulunzi bw'enjuki bulimu ssente mpitirivu nnyo era baatukubirizza okulunda enjuki zino kubanga omubissi gw'enjuki gwa bbula ate nga guli ku bbeeyi ennungi nnyo ddala.

Waliwo nte ezaali empitirivu okkamala nga ziri mmasekkati g'oluguudo wabula ng'emabbali gaazo waliwo akadomola aka kyenvu naye ng'emabega g'ente zino waliyo abantu ate ng'emabbali g'oluguudo luno kuliko emiti egyali egya kiragala.

Waliwo abaana b'essomero abaali bagezaako okutunga era ng'omu ayambadde essweta ng'omulala tayambadde ng'ali mu kiteeteeyi naye nga bagezaako okutunga, era nga batungisa wuzi enjeru.

Waliwo ekibira ekyali kikulidde mu kikko era nga emiti gya kiragala okkamala wabula nga bw'osomoka ekikko kino, waliwo omuddo ogukaze nga n'emiti egya kiragala gya bbalirirwe.

Baalima amabanda ku eka makumi ataano era bwe baali bakungula baafuna ssente nnyingi nnyo wabula gaali gaakula bulungi ng'ekifo kyonna kijjudde kiragala mwereere.

Abavubi abali ku mwalo guno baabakubirizza okubeera abeegendereza kubanga amazzi si mangu. Wabula ne babakubiriza n'okubeera n'obutimba obuli ku mutindo, bavube ebyennyanja ebyo ebisaanidde.

Omwana yali atwala ente ku ttale nga mpitirivu okukamala. Wabula nga bayise mu luguudo olw'ettaka naye nga emabbali n'emabbali waliyo emiti egya kiragala nga era ne mu maaso gye bagenda waliwo ennyumba ensereke obulungi ebali maaso.

Baalima kaawa ne bamulima ku kifo ekigazi eddala era nga ekifo kyonna kijjude kiragala nga kyetooloola paka ku lusozi oluwanvu ennyo.

Baali batadde ekidomola ekya liita abiri ku nayikondo era nga nayikondo baagyetoolooza emiti egikola olukomera era nga nayikondo eri mu masekkati g'ekibira naye nga kyonna kya kiragala.

Mulimu omulongooti omuwanvu, mulimu akasaawe, mulimu n'amayumba ag'ebbeeyi ag'enjawulo era waliwo n'akasozi nga kajjudde emiti naye ng'emiti gino gyonna gya kiragala.

Waaliwo enjovu bbiri era nga ziyimiridde mu masekkati g'ettale mu muddo ogwa kiragala. Wabula nga zonna zirina amasanga abiri abiri, wabula nga zonna nnene nnyo.

Abayizi baali basanyufu nnyo era baawanika emikono mu ngeri ey'ekitalo ennyo nga bayimba ennyimba za Yeesu Kristo era baabagamba nti Yeesu Kristo ye mulokozi waabwe.

Waaliwo olutindo olwali olunene ddala era nga lusalamu mu nnyanja era nga wansi waalwo waaliwo abavubi baali babiri nga bali kkaato k'enkasi era nga bagezaako okuvuba ebyennyanja.

Obudde bwali bwa kawungeezi naye ng'abantu bakulaga nti bo bakyakola emirimu gyabwe nga tebalina bigendererwa bidda waka mangu. Wabula nga n'emmotoka ezibasaabaza okubazza eka weeziri bulungi nnyo.

Abayimbi baayina ekifo mwe baali bagenda okuyimba era ng'emmotoka ez'abamu ku bantu ababawagira zaatuuse dda mu kifo kino era nga bagenda okubayimbira ennyimba ezimu ku ze basinga okwagala era nga kajjaamu ne ppaakingi yali kumpi eweddewo.

Waliwo abakyala basatu naye nga ali wakati ayambadde olugoye olwa bbulubbululu nga bayita mu kakubo akatinitini naye ng'emabega waabwe bonna waaliwo omukyala eyali asitudde omwana.

Waliwo omusajja eyali ali mu kutunga engoye era nga yali yamaze dda okuzisalaasala ng'ali mu kusamba kyalaani agezeeko okukola olugoye lwe yamaze edda okupima.

Bannassaayansi baategeeza nti enkima zino ze zimu ku nsolo ezivaako ebimu ku birwadde ebisinga okubeera eby'omutawaana, era nga kino ky'ekirwadde kya Ebola, era nga kyasibuka mu nkima.

Waliwo omusajja ali ku kaato k'enkasi ng'ali mu masekkati g'amazzi ng'agezaako okuvubanaye nga ku lubalama waliwo omukyala asitudde omwana n'omusajja ayambadde essaati enjeru naye nga waliwo n'amaato agali ku lubalama.

Waliwo ezzike eryali lyekkaanya era nga litadde omukono gwalyo mu kifuba naye ng'emabega gaalyo waliwo omuti ate nga mmaaso gaalyo waliwo omuddo ogwa kiragala waliwo n'omudde ogukazeekaze emabega waalyo.

Omuti gw'emiyembe gwali gubazizza emiyembe mingi okkamala wabula nga gyali gikyali mito nga gikyakula bukuzi naye nga giri kumpi kwengera.

Abaana baali mu kibiina nga bawanise emikono abamu era nga basanyufu bya nsusso nnyo era ng'abamu bakutte ppeeni abalala nga balaga engalo ttaano ez'emikono gyabwe.

Waliwo omwana eyali yeetisse naye ng'obudde bugenderedde era nga bwa kawungeezi nga waliwo n'omukka oguliwo nga mungi era nga muyiturivu nnyo. Yali ayambadde essaati era ng'ayambadde n'empale.

Mulimu ente nnyingi era ente ezimu ziyimiridde, endala zeebase. Era mulimu ente enzirugavu, mulimu n'ez'ebibomboola, mulimu ez'amayembe amampi era mulimu n'ez'amayembe amawanvu.

Obusiisira buno ze zimu ku nnyumba ezaasooka okubeeramu bajjajjaffe, era ng'enzimba ey'ensangi zino yaakajja wano ng'abafuzi b'amatwale bazze naye ng'ebiseera by'edda, abantu baaberanga mu busiisira.

Waliwo ekifo kye baali bakumyeko omuliro era ng'omuliro gwaka nnyo nga gugenda gusaasaana ebitundu ebiriraanyeewo. Era omuddo ogusinga gwali gwokeddwa.

Eŋŋoma zino bazikozesa mu kuyimba, bazikozesa mu kuzina amazina, era nga za bbeeyi ensangi zino kubanga si buli omu nti azirina, era n'ebikozesebwa okuzikola tebikyalabika.

Baali abavubuka babiri nga bali mu masekkati g'ennyanja era nga bali ku kaato k'enkasi wabula nga balina amaanyi bulungi nnyo, nga buli omu agezaako okkuba enkasi ye basobole okudda ku lubalama lw'ennyanja.

Waliwo ennyumba gye baali bazimba, nga baagisereka bulungi wabula nga tennaggwa naye nga mu maaso gaayo waliyo ebitooke era ng'emabega waayo waliyo ebitooke ebirala n'omuddo ogwa kiragala.

Waliwo olugoye nga lwa bbululu naye nga lulinamu ebyeruyeru, ne wabaawo n'olugoye olulala nga lwa kiragala naye nga nalwo lulinamu ebyeruyeru, ne wabeerawo n'olugoye olulala nga lumyufu nga luyina nalwo ebyeruyeru, ne wabeerawo n'olugoye nga luyina langi ya kizikiza naye nga waggulu waalwo waliwo bulabbabbandi.

Omuweesi yali akutte akuuma k'akozesa okuweesa era nga kafulumya omuliro muyitirivu nnyo ng'ayambadde gambuutu era nga akakutte akanywezezza nnyo akuuma kano ke yali akutte kaali kaddugavu.

Abavubi babiri baali mu massekati g'amazzi nga bali kaato k'enkasi wabula ng'omuddo gwali gwamera mu nnyanja naye nga bagezaako okuvuba nga era omu agenda mu maaso okukasuka akatimba akwate ebyennyanja.

Waliwo omusajja ayambadde akakoofiira akamyufu, ng'akutte eggaali nga bw'agikulula ng'emabega we waliyo abantu balala basatu ng'omu ayambadde akasaati akamyufu omulala ayambadde akasaati akeeru.